Afundi adoridori anotarisirwe kuite mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekuimba, kukhaba mabhora, kutomuka tomuka zvinoapa mudakaro afunde aripamwe nendxondo dzinozarurike.

Ana adodori anofanira kunge ane zvigaro nematebhura muzvikora zvavo, zvinodetsera ave nemudakaro uye afunde ndxondo dziri pamwe achizwisise zvaanodzidziswe ngeadzidzisi iwayo.

Afundi efundo yepiri anofanira kuisirwa ruzhowa ngekuti asabude peshe-peshe achihamba peshe-peshe achitiza chikora. Anofanire kunge ari mukati mechikora panguwa dzechikora achifundiswa kwemene.

Afundi adori-dori anokurudzirwe kuhambe kuzvikora. Kuzvikora anofane kunyorerwe kuzvidziro kuitira kuti a kwanise kuzwisisa zvinobhuyiwa navafundisi, uye vanofanira kunga anezvigaro nematabura, afunde aine mudakaro.

Afundi adoridori tinofanira kufunda munzvimbo dzine zvikora zvakakomberedzwa zvinoite kuti asabvaiyo kweshekweshe achipinda munzira pamwe anozotsikwa nedzimotokari akarasikirwa ngeupenyu.

Afundi adodori anofunda achiona mapopayi zvinoape mudakaro pamweni ngekuti nxondo dzine pamweni anofare achiona mapopayi.

Afundi adori dori vanokurudzirwa kutengerwa hembe dzechikora nemagwada zvinoita afunde ane mudakaro uye ndxondo dziri pamweni, achinyatsokuterera zvaanopangidzwa ngaafundisi yayo.

Vafundi vadori dori vanokurudzirwa kuite mitambo yakasiyana siyana yakaita sekukava mabhora, kutomuka tomuka mitambo yenyaraZvinoite vafunde vanemudakaro uye ngxondo dziripamweni kwemene.

Afundi efundo idoridori anokurudzirwe kunge echifunda nezvigaro nematabhura zvinote afunde aine mudakaro uye ndxondo dziripamweni achinzwisise zvaanofundiswe ngeadzidzisi yayo.

Afundi adoridori anofanire kunge ane mathabhura nezvigaro. Zvinoita afunde nemudakaro. Amweni anofunda echiratidzwe zvimapopai, zvinoita ndxondo dzavo dzipinze.

Afundi adodori amweni anofundiswa achiratidzwa mapopai zvinoita kuti ave nerudakaro amweni ngenxondo dzinenge dziri pamweni ange achinzwisisa zvanenge achipangizwa nevafundisi vavo kwemene.

Vafundi vefundo yedera dera kuzvikora zvavanodzidza kunofanira kunge kune ruzhowa inochengetedza peshe peshe asazotsikwa nemotokari vanhu vamweni varasikirwe nehupenyu mishando yawoyo.

Ana adoridori anokurudzirwa kuenda kuzvikora kune midhayi kune mapopayi zvinoita afunde aine midakaro uye ndxondo dziripamwe achinzwisisa zvaanofundiswa ngeadzidzisi ayo aripamweni kwemene .

Afundi ezvikora zvepiri anokurudzirwe kunga ane matembura nezvigaro zvinota afunde ndxondo dziri pamweni, uye aine mudakaro asingafungi zvisina kunaka, uye azwe zvinoreketa mudzidzisi yayo kwemene.

Afundi adodori anokurudzirwe kufunda aine zvigaro nematebhura zvinoite afunde ainemudakaro uye amweni achiningire kuchidziro achione mapopayi nxondo dziri pamweni anemudakaro.

Afundi adodori anofunda achionekwa pachidziro amweni achiona mapopai izvi zvinoita kuti ngonxo ive nemudakaro afunde Ari pamweni achiterera zvabopangudzwa ngevadzidzisi ivavo.

Afundi adori-dori anofanira kunge ane matebhura ngezvigaro zvinota afunde ane mudakaro. Amweni ane chidziro anonyorerwe zvinoite afunde ndxondo dziri pamweni. Kuti mushando vemadhogodheya nana mukoti upfave.

Majaya ngentombo anokorodzerwe kufunda mabasa enyara. Mabasa enyara avakupa antu mari yemuzuva anyamashe. Mabasa enyara, mabasa akanaka hemeni anoraramise mhuri.

Majaha ngentombi dzezvikora zvephiri vanokurudzirwe kufundiswe mabasa enyara. Mabasa enyara, mabasa akanaka gwemene. Anoita antu akwanise kuzvitira mabasa awo, uye awone mari mukawo ngemukawo.

Majaha nendombi ukuzvikora zvepamusoro zvedera dera anokurudzirwa kufundiswa mabasa enyara amweni atsamwirire mabasa enyara ngekuti ndiwo mabasa arikupa antu mari mazuwa anyamashi.

Majaha nendombi dzekuzvikora epamusoro edera-dera, amweni anoshandise mishina yakaita semakombiyuta kufunda ari padande mutande achipindure zvaanenge abvunzwa ngemuraidziri wavo kwemene.

Afundi efundo epiri anoshandise mishina zvinoite adakarare kufunda uye n'ondo dziri pamweni anoshandise dande mutande achifunda zvinoite kuti mifundo idakare.

Majaha ngentombi ane kodzero yekuziva mabasa enyara ngekuti mabasa enyara mabasa akanaka kuti andoite antu azvishandire uye asazorasikirwe ngezvekuita.

Vafundi vefundo yepiri, anokurudzirwe kuhambe mundau nemumagange, achifundise antu ngezveutano zvinoita adzivirire mikhuhlani, pamweni vagare vane utano hwakanaka kwemene.

Vafundi vefundo yepiri anoshandise michina iyi inovandudze ndxondo ari padande mutande achitsvagurudza zvinhu zvinohambirane ngefundo yavo zvinobatsire kusimbise ndxondo uye kuti fundo ihambire mberi.

Vafundi vefundo yepamusoro yepaderadera amweni anoshandisa mishini yemhando yepamusoro yederadera. Mishini iyi inorerutsa fundo ngekuti amweni anovhurike ndxondo dzemene.

Afundi efundo yepa dera dera amweni ano shandise mishina inoite basa ri reruke amweni agone mabasa enyara zvinoite kuti basa ri hambire kumberi chiripori pochwo kwemene.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kuti atsamwitire padzidzo yayo ameeni agoenda kuzvikora zvepamusoro edera dera anoite mabasa enyara amweni aite madhokodhee nana mukoti arape antu mukhuhlani kwemene.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwa kuti ange aine matabura ngezvigaro zvinodetsera afunde aine mudakaro uye ndxondo dziripamweni echizwisisa zveanofundiswa gwemene muzvikora.

Afundi vefundo yepiri anokurudzirwa kutsamwirira pafundo yavo ngekuti amweni anozoda kuhamba kuzvikora zvepamusoro zvedera-dera unotsamwirira oite madhokodheya ana mukoti kuitira kuti azorapa antu mikuhlani.

Majaha ngendombi dzezvikora zvepiri anokurudzirwe kutsamwiire pafundo yavo. Amweni azienda kuzvikora zvepamusoro edera-dera anoite mabasa enyara, amweni aite madhogodheya nana mukoti arape antu kwemene.

Majaha ngendombi dzezvikora yepiri anokurudzirwa kuite mitambo yakasiyana-siyana, sekukaba mabhora, kutomhuka, mabhora enyara zvinoita mwiri yayo igare yakavandudzira yakasimbirira ine hutano.

Vafundi vefundo yepiri vanokurudzirwa kuhambe kumbatso zvine mabhuku vandoverenga mabhuku aya amweni ane zivo yepamusoro yedera dera anosimbisa ngonxo amweni ndevekuvhura ngondxo dzevafundi.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kuti kutsamwirire pafundo yayo. Amweni agone mabasa enyara, amweni agoinda kuzvikora zvepamusoro yedera-dera. Anofundire kuite madhokodheya naana mukoti agorape antu mukuhlani ngekupe anu mitombo.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhamba kumhatso dzine mabhuku onorave mabhuku zvinobatsire kuvhedzere zivo pamweni kukudza ndxondo, uye kuti asazosarire kumashure achifundiswe ngeadzidzisi yayo.

Afundi efundo yemberi akakarudzirwe kupangidze ziwo maringe ngezveutano zvinobatsire kudziirira mikuhlani yakasiyana siyana inopararire maringe ngekusaziya anthu anopihwe zivo.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwa kuhambe kundaa dzinemabhuku anorava mabhuku. Zvinobatsire kusimbise ndxondo uye ave nezivo yakakura. Amweni azogona mabasa enyara ngekuite anamukoti.

Inenge jee , damba igwinyiso remene mene , majaha nentombi dzekuzvikora yepiri anokurudzirwe kupangidze zivo maringe ngezveutano , zvinobatsire kuchengetedza kupararire kwemukuhlane kwenemene.

Kuzvikora zvapamusoro yedera dera anthu anofanire kucheka shango kudzinge mataizeze nenyoka kuti dzisarume anthu zvinochengetedza hutano hweana.

Fundo ye fundo yepiri ino kurudzirwe kupangizwe zivo maringe nge zveutano zvino ite kuti antu agare ane ruzivo maererano ngezve gwere zvepa bonde oite bonde raka putirwa.

Majaha nendombi vezvikora zvepiri vanokurudzirwe kupangidze fundo maringe ngezveutano, zvinobatsira vagare vaineruzivo maringe ngezveutano hwebonde kana achiita aputire.

Afundi efundo yepiri anokurudzirwe kufundiswa maringe ngezveutano hwepabonde, maringe ngezveutano zvinobatsiridza kuchengetedze utano hwawo uye aite bonde rakaputirirwa kudzivirire mukuhlani yakaita seidzi.

Ana adodori kana achinge apase zvifundo anosise kuhambiswe kuzvikora zvefundo yepadera dera zvinobatsiridza agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya nekuita ana mukoti kwemene .

Afundi anofunda anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yawo zvinobatsiridze agove antu anoremekedzwe muntaraunda amweni agoite fundo yepamusoro edera dera.

Afundi vefundo yechipiri anokurudzirwe kunge ane hembe dzechikora nemagwada anodziya zvinoita afunde ane mudakaro pamweni ndxondo dziri pamweni achiteerera zvanofundiswa ngeadzidzisi ayo.

Vafundi vefundo yepiri vanokurudzirwa Kuhamba mundau dzine mabhuku overenga mabhuku zvinopangidza kukura kwengonzo amweni agone mabasa enyara kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwa kuhamba kuzvikora zvepadera dera zvinoita kuti atsamwirire pamabasa enyara ,amweni aite ana mukoti, amweni aite madhokodheya zvizobatsira nharaunda kurapa anthu.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhamba kuzvikora yepamusoro yedera-dera amweni onofundire mabasa enyara, amweni onofundire kuite anamukoti amweni kuite madhogodheye. Izvi zvinobatsira arape mikuhlani.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera, anofunda achiisirwe mazwi kumadziro zvinoite fundo ireruke. Amweni anofunde nedandemutande zvinoite fundo ireruke, antu afunde mazwi akawanda kwemene.

Vafundi vefundo yepamusoro, yepadera dera vakushandisa mishini yemhando yepamusoro. Imweni inoiswa mazwi kuzvidziro afundi anenge achionana zvinofundiswa ngemufundisi wavo. Fundo yohambire mberi kwemene.

Afundi efundo yepamusoro yedera dera anokurudzirwa kutsamwirira pafundo yavo amweni anokurudzirwa agone mabasa enyara agoite madhokodheya amweni aite ana mukoti agorapa mikuhlani.

Afundi efundo yemberi anokurudzirwe kuti atsamwirire pazvidzidzo zvayo oenda kuzvikora zvepamusoro yedera dera amweni anodzidziswe mabasa enyara amweni kuite madhokodheya nekuite ana mukoti.

Kuzvikora zvepamusoro wederadera, kunemishina yemhando yepamusoro wedera. Imweni inoshandiswe ngazi, imweni inoyenda padande mutande. Zvinorerutse mufundo we amweni.

Majaha ngendombi vanokurudzirwe kuhambe kuzvikoro zvepamusoro yedera dera. Vanokurudzirwe kutsamwirire pafundo yawo, amweni agone mabasa enyara, amweni aite madhokodheya, amweni aite anamukoti mukurape mikuhlani.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora zvepamusoro dera dera ondofunda mabasa enyara otsamwirire oite ana mukoti nema dhokodhee kuti arape antu mikhuhlani nekupa anhu mutombo.

Afundi efundo yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kushandise midziyo yesainzi achivheneke mukuhlani yakasiyana-siyana zvinobatsira zvoite madhokodheya naana mukoti arape anhu nemazvo.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora yepamusoro yederadera, vanofunda mabasa enyara. Amweni aite anamukoti, amweni aite madhokodheye, agorape antu mukhuhlani ngekupe antu mutombo.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikoro yepamusoro yedera-dera, anofunde mabasa enyara, amweni eite ana mukoti, amweni eite madhokodhee. Zvinobatsire azive maererano nemikhuhlani arape antu.

Majaha ngendo anokurudzirwa ahambe zvikora zvepamusoro yedera dera amweni anokurudzirwa atsamwirire afundire mabasa enyara amweni aite madhokodhee, amweni aite anamukhoti azorape antu mukohla nekubaya mitombo.

Majaha nendombi dzekuzvikora zvepamusoro zvedera dera vanokurudzirwa kutsamwirira pafundo yawo amweni agone mabasa enyara amweni aite madhokodheya amweni agoite ana mukoti agorape antu mikuhlani.

Majaha nentombi ekuzvikora zvepamusoro dera dera anokurudzirwa kutsamwirira pachidzidzo zvawo amweni agone mabasa enyara amweni agone kuite mabasa akaita semadhokodheya nemikhoti.

Majaha nendombi anokurudzirwa kuhambe kuzvikora zvemhando yepadera dera ,kunofundire mabasa enyara amweni aite madhokoteya amweni aite ana mukoti orape antu.

Afundi e fundo yepa musoro ye dera dera ano kurudzirwe atsamwirire pa fundo yayo amweni agone mabasa enyara amweni shingirire aite madhokodheya nana mukoti abatsire kurapa antu ane mu kuhlani.

Majaha nge ndombi ano kurudzirwe kuhambe ku zvikora zvepa musoro ye dera dera anoto fundiswe maringe ngezve mabasa enyara kuite madhokodheya amweni kuita ana mukoti ago rape antu mu kuhlani ngekupa anhu mutombo.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora zvepamusoro yedera-dera, amweni afunde mabasa enyara, amweni aite anamukoti ,amweni aite madhokodheya, akwanise kurape mikhuhlani pamweni ngekupe antu mitombo .

Majaha nge ndombi ano kurudzirwe kuhamba ku zvikora zvepa musoro ye dera dera kuno pangidzwe fundo maringe ne mabasa enyara kuite madhokodheya kuita ana mukoti azo rape antu mu kuhlani.

Majaya ne ntombi vanokurudzirwa kuenda kuzvikora zvepamusoro zvedera-dera .Amweni anotsamwirera kuita mabasa enyara. Amweni aite madhokodhera ,amweni aite ana mukoti azorape antu mukhuhlani.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yepamusoro yedera-dera anokurudzirwe kutsamwirire pafundo yavo. Amweni anofanire kupihwe dzimba dzokugara dzakachengetedzeka kuitire kuti asabatwe ngemabhinya.

Majaha ngendombi dzekuzvikora yekumusoro dera dera, amweni ari kushandisa makombuuta. Amweni akushandisa dandemutande. Zvinobatsiridza anochimbaifunda zvimweni ateerere murairidzi wayo kwemene.

Majaha ngendombi anokurudzirwe kuhambe kuzvikora zvepamusoro yedera dera ondotsamwirire amweni ofunde mabasa enyara amweni ote ana mukoti amweni madhokodheye agorape antu mukuhlani pamweni ngekupe mutombo.

Majaha nendombi ekuzvikora zvepamusoro zvedera dera anokurudzirwa kufundiswa mabasa enyara mweni anofundiswa mabasa aya ndekuti ndiwo mabasa ekuraramura zvakanaka mazuva anyamashi.